Amunawee afundi efundo yepashi pashi anokurudzirwe kutengerwe nhumbi dzechikora pamweni nemagwada izvi zvinoita kuti afunde ari pamweni achifundiswa eidzidza ndomene.

Mundau dzatinobva afundi efundo dzepashi pashi anokurudzirwa kutengerwa hembe dzechikora pamwe nemagwada ekuti vafunde ndxondo dziripamwe uye vachiterera dzidziso yavo.

Afundi efundo yapashi-pashi, anokurudzirwe kutenge mihambe dzechikora pamweni nemagwada. Afundi anofunda ndxondo dziri pamweni, uye anozwa zvinotarichitwa, nevadzidzisi yayo.

Afundi efundo ezvikora zvepashi pashi anokurudzirwa kutengerwa hembe dzechikora pamwe nemagwada zvinoita afunde ndxondo dziri pamweni ouya nemudakaro achinasa kuzvi

Afundi efundo yepashi-pashi anotarisirwe kutengerwe hembe dzechikora pamweni nemagwana izvi zvinoita afunde ane mudakaro ndxondo dziri pamweni.

Amunaa wee! Muntaraunda dzetinogare antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwe kufamba mundaa achidzidzise antu maringano nezvemitombo maringire ngekushandisa mitombo yakudhaya nemitombo yanyashanu

Afundi efundo yepashi pasi anotarisirwe kutengerwe hembe dzechikora pamweni nemagwada, izvi zvinoita afundi afunde ndxondo dziri pamweni achifara kwemene.

Afundi efundo yepashi-pashi anotarisirwa kuhambe kuzvikora amweni anofundiswe mabasa enyara, amweni anofundiswe kuti ndxondo dzawo dzigare dzakapinza.

Afundi efundo dzepashi pashi anokurudzirwa kut aende kuchikora ane nhumbi dzechikora pamwe nemagwada pamwe kuti afunde ndxondo dziri pamwe chete achihwisisa zvaanopangidzwe ngeadzidxisi awo.

Afundi vefundo yepashi-pashi anotarisirwe kutengerwa hembe dzechikora pamweni nemagwada zvinoita afundi ndxondo dziri pamweni uye nemudakaro, achinzwisisa zvaanofundiswe ngemudzidzisi yayo.

Vafundi vefundo yepashipashi anofanirwe kutengerwe hembe dzechikora pamweni nemagwada izvi zvinoita afundi nxondo dzavo dziri pamwni afunde aine mufaro.

Afundi efundo yepashi-pashi anokurudzirwa ahambe kuchikora, ane nhumbi dzechikora pamweni nemagwada. Afunde, afunde ndxondo dziri pamweni uye achinyatsonzwa zvinoreketwa neadzidzisi ake.

Afundi efundo yepashi pashi anotarisirwa kutengerwe hembe dzechikora pamweni nemagwada izvi zvinoita afunde ndxondo dzavo dzoripamweni uyezve afunde anemudakaro.

Afundi efundo yepashi pashi anokurudzirwa kutenge hembe dzechikora magwadi izvo zvinoita afundi afunde ndxondo dziri pamweni uye achinatsoteerera.

Afundi efundo yepashi-pashi, anokurudzirwe kuhambe kuzvikora ,ane hembe dzechikora ,pamweni nemimagwade. Zvinoita afunde nemudakaro, uye ndxondo dziri pamweni achiteerera adzidzisi ayo.

Afundi efundo ye pashi pashi ano fanire ku tengerwe hembe dze chikora pamweni ne magwada izvi zvinoita afunde aine mufaro pamweni anzwisise uye ndxondo dziri pamweni achi terera araidziri awo.

Afundi efundo yepamusoro yedera-dera, anokurudzirwa kufunda nekutsamwirire pazvidzidzo zvayo. Kuti amweni agone mabasa enyaya, amweni aite madhogodheya azovane mabasa.

Majaha nendombi dzekuzvikora zvepamusoro zvedera-dera anokurudzirwa atsamwirire pafundo yawo amweni agone mabasa enyara amweni agoite madhokodheya amweni agosumudzire nharaunda amweni agoite Mari.

Rinenge jeee dambe igwinyiso majaha nentombi dzezvikora zvepamusoro dera-dera anofanire kufundiswe mabasa enyara izvi zvinoite avandudze ndaraunda yayo pamweni nekuite madhogodheya.

Majaha nendombi vekuzvikora zvepamusoro zvedera-dera vavkushandisa michina yemhando yepamusoro soro kurerutsa fundo yawo nekuzarura ndlxondo iyi yemushina iyi inorerutsa basa revadzidzi kutsanangure.

Afundi efundo yepamusoro yedera dera anokurudzirwe kutsamwirere kufunde yayo amweni anodzidziswe mabasa enyara amweni ndiwo anofunda kuzoite madhokodhee anobatsire ntaraunda yayo.

Majaha nendombi dzeekuzvikora epamusoro yedera-dera, anotarisire kufundiswa mabasa enyara. Izvi zvinote avane mabasa pamweni nekusimudzire nharaunda yaanobveyo.

Majaha nentombi dzekuzvikora yepamusoro yederadera dera anokurudzirwa atsamwirire pazvidzidzo zvawo amweni apangidzwe fundo yekugona mabasa enyara amweni aite ana mukoti amweni aite madhokodheye simudzire ntaraunda.

Majaha ngentombi dzekuzvikora yepamusoro yedera dera anokurudzirwe kutsamwirire muzvidzidzo zvawo amweni agone mabasa enyara amweni oita anamukoti madhokodheye kusimudzire nharaunda.

Amuna we mundau dzatinobve iyo kumagange majaha nendombi anokurudzirwa kuhambe kuzvikora yedera dera antu amweni anofundiswa mabasa enyara amweni anoita mikoti amweni madhokodheya.

Majaha nendombi dzekuzvikora zvepamusoro zvedera dera anotarisirwa kutsamwirira amweni afundiswe mabasa enyara amweni aite madhokodheya izvi zvinovandudza kuti nharaunda iwanikwe mabasa akanaka.

Inenge jee damba igwinyiso, majaha ngendombi dzekuzvikora zvepamusoro yedera-dera, anoka tarisirwe kugone mabasa enyara, kuitire kuti ramangwana ravo ringe rakajeka amweni azowane mabasa.

Afundi efundo yapamusoro yedera yedera anokurudzirwe kutsamwirire pazvidzidzo zvavo amweni akone mabasa enyara amweni aite ana mukoti amweni madhokodhera osimudzire nharaunda.

Kuzvibhedhlera kwava nemishina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswa kuvheneke ngazi kuvheneke mikhuhlane imweni kugadzira mishina.

Majaha nentombi ekuzvikora zvekumusoro yedera dera anokurudzirwa kutsamwirire pafundo yayo amweni aozogone mabasa enyara amweni azoite ana mukoti, amweni nekuite madhokodheya kusimudzire ntaraunda.

Majaha nendombi dzezvikora zvedera zvepamusoro soro anofanirwa kufundiswa mabasa enyara amweni azoita madhokodheya amweni azokona kupisha simbi izvi zvinobatsira nharaunda.

Majaha ngendombi dzezvikora zvepamusoro pedera dera anofingidzirwe kuti atsamwirere pazvidzidzo zvavo, amweni agone nabasa enyara, amweni agoita anamukoti pamwe nekuite madhokodheya anosimbisa nharaunda.

Amuna we majaha nendombi dzekuzvikora dzepamusoro yedera dera dzinofanira kutsamwirire kuti ngonxo dzawo dzinge dzakapinza amweni azoita mabasa enyara akaita sekupisa simbi amweni oita madhokodheya.

Amunaa wee, majaha nendombi, dzekuzvikora yepamusoro yedera-dera, anokurudzirwe kufundiswa, nezvedzidzo yezveutano, kuti achengetedze hutano hwawo, pamweni nekusabatira mukhuhlani.

Majaha nendombi dzekuzvikora zvekumusoro zvedera dera anokurudzirwa kutsamwirira nefundo yavo amweni agone mabasa enyara amweni agozoita madhokodheya zvigosimudzira nharaunda.

Afundi efundo yepamusoro yedera-dera anotarisirwe kutsamwirire pazvidzidzo zvayo, Amweni agone mabasa enyara, amweni azoite anamukoti madhokodheye. Izvi zvinobatsire nharaunda.

Majaha nendombi zvekuzvikora yepamusoro yedera-dera anokurudzirwe kuti atsamwirire pafundo yayo, amweni agone mabasa enyara, amweni azoite madhogodheya, kuvandudze ntaraunda pamwe nekuve nemabasa akanaka.

Majaha nendombi dzekuzvikora zvepamusoro edera dera anokurudzirwe kutsamwirire pafundo yawo amweni agoite mabasa enyara amweni agoite madhokodheya anorapa mikhuhlani yakasiyana siyana.

Majaha nendombi zvekuzvikora yepamusoro yedera-dera, anokurudzirwe kutsamwirire kufundo yayo, amweni agone kuone mabasa enyara ,amweni azoite madhokodheye , amweni azosimudzire ntaraunda pamweni nekuwane mabasa akanaka.

Majaha nendombo dzekuzvikora edera-dera anokurudzirwe kutsamwirire pazvidzidzo zvavo. Amweni agone mabasa enyara amweni aite madhogodheye. Kuitira kuti ramangwana ravo rijeke amweni ave nemari.

Amunawe mundau dzatino gare majaha ne ndombi ano kurudzirwe kuenda ku zvikoro zvepa musoro ye dera dera uku anono fundiswe mabasa enyara pamweni neku vhure ndxondo zvino ite kuti ave antu aka kwana.

Afundi vefundo vefundi yepadera dera vanotarisirwa kutsimwirira zvifundo zvawo zvinokonzera kuti aite mabasa enyara amweni madhokodheya munharaunda yawo.

Afundi efundo yepamusoro yederadera inokurudzirwe kufunda akatsamwirira pazvidzidzo zvawo, ngekuti amweni anozogone mabasa enyara, amweni oita madhokodheya achisumudzire nharaunda.

Majaha nendombi dzekuzvikora zvepamusoro nederadera ,anotarisirwa kufunda akatsamwirira kuti agone mabasa enyara anonyaite madhokodheya zvinobatsira kusimudzira nharaunda pamweni nekurape mukuhlani.

Afundi efundo yepamusoro pedera-dera vanokurudzirwe kutsamwirire pafundo yayo. Vamwe vanogone mabasa enyara, amweni anofundire kuite vana mukoti, vamweni kuite madhogodheya kusimudzira ntaraunda.

Vafundi vefundo dzepadera dera anokurudzirwa kutsamwirira pazvidzidzo zvavo kuti amwe vagone mabasa enyara .Vamwe vanozoita madhokodheya vamwe vozoita vana mukoti kusimudzira nharaunda.

Afundi efundo yepamusoro yedera-dera vanokurudzirwe kutsamwirire pazvidzidzo zvavo. Amweni agone mabasa enyara, amweni agoite anamukoti ,madhogodheye agosimudzire ntaraunda.

Amunawee mundaa dzatinobveyo majaha nendombi zvinokurudzirwe kuhambe kuzvikora zvepamusoro edera dera. Uko anofundiswe mabasa enyara akaita sekupisha simbi amweni oite madhokodheye.

Amuna voye kuzvikora zvedera-dera antu anoshandise michina pamweni nedandemutande. Anonge achitsvage fundo yekunedzimwe nyika achipe araidziri ayo zvanonga avana padande mutande, izvi zvinorerutse fundo.

Majaha nendombi dzekuzvikora zvepamusoro zvepadera dera vanokurudzirwa kutsamwirire pazvidzidzo zvavo kuti amweni agone mabasa yenyara. Amweni aite madhokodheya asimudzire nharaunda yavo.

Majaha nendombi dzekuzvikora yepamusoro yederedera anokurudzirwa atsamwirire pamusoro pefundo yaayo. Amweni agone mabasa enyara, amweni agoite mukoti nekuite madhokodheya zvinosimudzira nharaunda

Majaha nentombi vekuzvikora yepamusoro yedera dera anokurudzirwe kutsamwirire pafundo yavo, amweni agone mabasa enyara, amweni aite madhokodheya ekusimudzire nharaunda amweni aite mare.

Afjndi efundo yepamusoro yedera-dera anokurudzirwe kutsamwirire pazvidzidzo zvayo, amweni anodzidzire kuite madhokodheye amweni kuita anamukoti. Zvinobatsire...

Kuzvikora zvepamusoro dera dera kwaane mishini yemhando yepamusoro imweni inoita kuti antu aende padande mutande akwanise kusangana nezvidzidzo zvavo.

Vafundi efundo yepamusoro yedera dera anotasirwe kutsamwirire pazvifundo zvavo kuti amweni agone mabasa enyara amweni azoite madhokodheye azosimudzire nharaunda.

Jaha nendombi dzekuzvikoro zvepamusoro edera dera anokurudzirwe kutsamwirire pazvifundo yayo amweni agone mabasa enyara amweni aite ana mukoti pamweni nekuite madhokodheya izvi zvinobatsire nharaunda.

Rinenge jee damba igwinyiso majaha nendombi dzekuzvikora yepamusoro zvepadera dera vanofanira kutsamwirira pazvidzidzo zvavo amweni azoita madhokodheya amweni azoite ma....

Ndombi nemajaha dzekuzvikora yepamusoro yedera-dera, dzinoshandisa mishina yanyamashi. Imweni inoshanda kutarise mukuhlani ngazi zvinoreruta basa remufundo yayo.

Afundi efundo yepamusoro yedera dera vanokuridzirwe kutsamwire pazvidzidzo zvavo amweni agone mabasa enyara amweni ana mukoti amwe azoita madhokodheya mweni osimudzire nharaunda.

Majaha nentombi dzekuzvikora zvepamusoro edera dera anokurudzirwa kufunda fundo yavo ngesimba kuitire kuti agone mabasa enyara , amweni aite madhokodheya kusimudzire nharaunda pamweni nekuwane mabasa .

Amunawee majaha ane ndani dzezvikora zvepamusoro ederadera anokurudzirwa kushandisa michina yanyamashi , imweni yemishina iyi inobatsire basa kuti rireruke amweni atsamwirire .

Amunawe majaha nentombi dzekuzvikora zvepamusoro yedera dera anokurudzirwe kuti atsamwirire kuzvidzidzo zvayo azoite madhokodheya nekuite mabasa enyara anovandudza ntaraunda yavo pamwe nekuwane mabasa.

Afundi efundo yepamusoro yedera-dera anokurudzirwe kutsamwirire pafundo yavo. Kuti amweni agone mabasa enyara. Amweni aite ana mukoti amwe madhogodheya kusimudzire ntaraunda.